Hormonal imbalance na wen the hormone wey dey your body no dey balance the way e suppose be. Hormones na chemical wey dey body wey dey help control many things like sleep, hunger, growth, mensturation and even how person dey feel. If dis hormone no dey plenty reach or e be too much, e fit cause wahala for body. For woman, hormonal imbalance fit show for different way. E fit make her mensturate no dey, mensturation no dey regular or she go dey see her period two times for one month or even no see am at all. Sometimes, e dey cause serious pain during period or heavy bleeding. E fit also make women or woman dey get pimples for face like small pikin or make hair begin grow for chest, face or neck like man. Some women go begin add weight or dey sweat for night especially for people wey dey close to menopause. For man, if hormone no balance, e fit make dem no get too too get strength dem body go dey weak or dem no get interest for sex again. E fit also cause erectile dysfunction. Dat one na wen man no fit perform well for bed. Some men go begin lose muscle or even get breast like women. Because of hormonal imbalance plenty, e fit come from stress, bad food wey wey person dey chop no dey sleep well, too much sugar or alcohol some sickness like diabetes or typhoid problem, or even use of some family planning or contraceptive method. To treat hormonal imbalance, person need go hospital make doctor check am well, dem go fit run test, check wetin cause am then give correct treatment, sometimes na drug dem go give or lifestyle change like better food, exercise and rest. E no good make person dey take herbal medicine or over the counter drugs without doctor advice because e fit make the matter worse. Hormonal imbalance na serious something wey fit affect both men and women, young or old. If person notice say e body dey behave somehow or menstruation no stable, make dem no shy, make dem go see doctor quick, to avoid bigger wahala oh!.

Hospital na place wey pipu dey go when dem sick, get accident or need medical help. E be like house of treatment where doctor, nurse and other health workers dey work to make pipu body well. For hospital, dem get plenty equipment and medicine wey dey help to find wetin dey wrong with person and how to cure am. Different types of hospital dey. Some na small clinic wey dey treat sickness like malaria, fever, cough or small injury. Others na big hospital like general hospital or teaching hospital wey dey treat big sickness like cancer, operation matter or childbirth. Some hospital na government own, other na private pipu get am. Government hospital wey cheaper but sometimes e dey crowded. Private hospital dey fast but e dey cost pass. Hospital for hospital, when person reach there, dem go first check your body temperature, blood pressure and other signs. Dem fit ask you some questions to know how your body dey do. After that, doctor go come check you well, maybe even write test like blood test, scan or xray. When result come out, dem go know how to treat you. Hospital no be only for treatment, e dey also for prevention. That one mean sey you fit go do checkup to know how your body be before sickness go even start. Pregnant women dey go an ten atal for hospital so dem and pikin go dey safe. Some pikin dey collect immunization there too. Another important part of hospital na emergency unit. If person get accident or serious wahala like heart attack, dem dey rush am go hospital quick to save life. Na why e dey e good make everybody know hospital wey near dem. Even though hospital dey important, some pipu dey fear to go hospital because of money or because dem think sey dem go die. But, truth be sey early treatment dey save life. no wait make sickness tough before you go. If body no dey alright, make you waka go hospital sharp sharp. Health na wealth, and hospital na one place wey dey help keep our health strong.

Choking na when something block person throat and e no fit breath well. E fit happen when person dey eat fast, laugh or talk while eating, or when small pikin put something like toy or for mouth. Choking fit serious well well because if air no enter person body, e fit faint or even die. But if you sabi wetin to do, you fit help the person sharp sharp. How you go know sey person dey choke? Person wey dey choke fit hold neck with hand. E go de dey struggle to breath, no fit talk, cough or make sound. E mouth fit open wide, eye go big and face fit turn red or even blue. Sometimes, tears go dey come out and e go dey panic. Wetin you go do if adult choke? Tell am to cough. If e still if e still fit cough, tell am make e cough well. Sometimes, the thing go comot by itself. Abdominal thrust: Stand for back of the person, wrap your arms around im waist. Make one of your hand form fist and put am just above the person belly button. Use your other hand hold the face and press it in and up like you dey try push something out. Do am like five times till the thing comot. If the person faint, gently lay am for ground and start CPR if you sabi. Call for help immediately. Even as small pikin dey choke, one year and above, bend the pikin small forward. Give five back blows with your hand between the shoulder. If e no work, do five chest thrust, but gentle. Continue with the object comot till the object comot or help come. For baby less than one year, hold the baby first down for your lap or arm, give five back blows, turn the baby over and give five chest push with two finger. No put hand for baby mouth anyhow or shake baby too hard. Important things to remember: No give water or try push food down, e fit block the throat more. Call emergency number or rush go hospital if the person no breath or. Learn CPR or first aid, e fit save life. Choking fit happen anytime. Make you dey careful while eating and watch children well. Prevention better pass cure.

Fracture na when bone for body break or crack. E fit happen if person fall, get accident or something heavy flex or hit the bone. Sometimes e fit even happen small small for old people or people wey get weak bone. You sabi sey person don get fracture, you need to watch the signs well. How to identify fracture signs: Firstly, serious pain for the place wey break. The place go swell or red. Person no go fit move the part well. Sometimes the bone go bend or look out of shape. If na leg or hand, e go hard the person to carry am or walk. In some cases, you go even see the bone come outside. You fit hear sound like crack when the thing happen. If you see all these signs, make you no try use force to adjust am. Rush go hospital quick because wrong movement fit make the bone worse. Types of bone fracture: Close fracture: This one na when bone break but e no tear the skin. You go see swelling and pain but you no go see blood or bone outside. Open fracture: Here, the bone break reach the skin. You go see wound. Maybe bone don come out. This one dey serious and fit cause infection. Greenstick fracture: This one dey mostly happen to children. The bone bend and crack but e no break completely. E be like stick wey no break finish. Comminuted fracture: This one break into many pieces. Na strong force dey cause this one like accident or serious fall. Hairline fracture: Na small crack for bone. E fit happen if person dey do one kind movement too much, like squat. Pain dey there but e no too swell. Transverse fracture: The bone break straight across like line. Oblique fracture: The break slant like diagonal line. Wetin to do when this happen: No move the bone too much. If e swell, put ice for the place, use cloth or stick hold the bone in one place, go hospital sharp sharp. Bone fracture na serious matter o. Early treatment go help make the bone heal well. No use native bone straighter without doctor advice.

Immune system na the part of body wey dey fight diseases, infection and anything wey fit make person sick. E be like soldier for inside body. If your immune system strong, e go hard for sickness to enter your body, but if e weak, even small cough fit put you for bed. So, e dey important to support and take care of your immune system. How to fit support your immune system: Chop better food. Food wey get vitamins and minerals go help your immune system strong. Chop plenty fruits and vegetables like orange, mango, carrot, ugwu, spinach and banana. Fruits like garlic, ginger, tumeric and onions dey help fight infections too. Avoid too much junk food, sugar and soft drinks. Drink plenty water. Water help flush dirty comot from your body and keep your system clean. Drink atleast six to eight cups of water everyday. Sleep well. If you no dey sleep well, your body no get time to rest and repair. Try sleep for atleast six to eight hours every night. Sleep dey help body fight sickness better. Do exercise small small. You no you no need cold thing. Just waka, dance or stretch your body everyday. Exercise dey help food dey help blood flow well and make your immune system active. Reduce stress. When you dey worry too much or always dey angry, your immune system fit weak. Try relax and do things wey dey make you happy, pray or mediate. Sunlight help body get vitamin D wey be important for immune system. Try come out outside for early morning sunlight, ten to twenty minute. Avoid smoking and too much alcohol. Cigarette and alcohol dey weaken the immune system. Try stop or reduce how you take am. Keep clean, wash your hand well, bath regular, and keep your environment clean. Germs no dey like clean place. Take supplement if needed. Sometimes, doctor fit recommend vitamins like vitamin C, D or zinc if your body no get, but no take medicine or supplement without your doctor advice. To stay strong and healthy, your immune system must dey sharp. Try treat am well and e go protect you. Prevention better pass cure.

Immunization na way wey dem dey protect person from sickness before the sickness even reach the body. E dey work by giving small small dose of the germ or virus wey don wake to the body, so the body go sabi how to fight am if the real one come later. This protection dey come through injection or sometimes oral drop like polio drop for mouth. Immunization na one of the best way to keep children, adult and even old people safe from dangerous disease like measles, polio, tuberculosis, hepatitis and more. How e dey work: When person take immunization, the body go begin do protection wey dey call antibiotics. diseases try enter the body later, the body go fight am quick because e don dey already learn how the sickness be. Why immunization important: E dey protect from serious illness wey fit kill or cause damage for body. E save money, because treatment of serious illness dey expensive pass the injection. E help protect others. If plenty pipu dey immunize, disease no go spread. E help children grow strong. wahala like paralysis or deafness. Common immunization for pikin: BCG for tuberculosis, OPV oral polio vaccine, DPT, polio, diphtheria, whooping cough, tetanus, hepatitis B, measles, yellow fever. Most of these vaccine dey free for government clinic. From when pikin born reach about five years, dem suppose collect free immunization. Some vaccine still dey for teenage girls like HPV vaccine to protect from cancer cervical cancer. For adult, some immunization still dey important for adult like tetanus, especially pregnant women, hepatitis and flu vaccine. Wetin you need to carry your pikin go health centre early for immunization: Follow the schedule wey nurse go give you, no skip any dose, keep the immunization card well. Side effect: Small fever or swelling fit happen for the spot where injection enter, but e go clear quick. E better pass make the sickness catch the person. Immunization dey safe, effective and e fit save life. Make you no fear am. Take am serious so you and your family go dey protected. Healthy body na better life.

Implant na one type of family planning method wey woman fit use to prevent belle. E be small plastic rod wey nurse or doctor go put for under the skin of woman hand, usually the upper arm. The implant dey release small amount of hormone wey go stop the woman from getting belle. Implant no big, e small pass matchstick and e dey work for long time like three to five years depending on the type. Some common ways wey pipu dey use na implanon or. How implant dey work: The hormone wey implant dey release go stop egg from coming out every month and e e allow e e also make the fluid for woman body thick so that sperm no go fit enter meet the egg. The one that one mean sey woman no go fit get belle while implant dey work for her body. Why pipu dey like implant? E last long. No need remember to take medicine everyday. E sure well well. E dey protect up to ninety nine from belle. E easy. Once dem put am, you fit forget am till is till it expire. E no stop woman from born later. Once you remove am, your body go return to normal and you go fit get belle if you want. E safe. Nurse or doctor go fix am well for you. Side effect wey fit happen: Change for monthly period. E fit stop, come night or come anytime, small headache, weight gain or breast pain. Some women no go see period at all, while the implant dey their body, but e no mean sey something bad dey happen. Wetin you go do if you want am: Go health centre or family planning clinic. Talk with nurse or doc make dem explain more give you. If e suit you, dem go clean your hand, give small injection to the place, then insert the implant. The whole process no dey take more than ten to fifteen minutes. If you want remove am, go back to health centre. Nurse go remove am safely. No try remove am by yourself. Implant na safe and effective way to plan your life and family. If you no ready for pikin yet, implant fit help you rest your mind. Make you always talk to health workers before you decide o.

An ten atal care na the care wey pregnant woman dey get before she born. E dey very important make woman dey go hospital or health centre for regular checkup once she know sey she don carry belle. An ten atal na best way to make sure sey both the mama and the baby or pikin dey healthy till delivery. Why an ten atal care important? To check mama and the pikin health: For an ten atal, nurse or doctor go check human blood pressure, blood level and how the pikin dey grow. Dem go also do test for things like malaria, HIV, sugar level and urine. If any wahala dey, dem go catch am early and treat am. To prevent complication: Some belle fit bring problem like high blood pressure, bleeding or infection. If woman dey go an ten atal, dem go notice am on time and give treatment before e turn big problem. De get important injection and medicine. During an ten atal, woman will get injection like tetanus and medicine like iron and folic acid wey go help the pikin and stop things like malaria or bad effect. She fit go she fit also get malaria prevention drugs and mosquito net. Learn how to care for belle and pikin. Health workers dey teach women how to eat better, things wey she go avoid, how to prepare for labour, breastfeeding, and how to take care of new born pikin after birth. Peace of mind: When woman dey go an ten atal, she go dey more relaxed, because she know sey doctor dey monitor her and her pikin. Any question wey she get, she fit ask and get better answer. Now, for safety delivery or safe delivery: Nurse go help woman know when her time reach, and when she go born safely. Dem go also prepare her in case she need special at ten tion during delivery. When to start an ten atal: Make woman start an ten atal once she miss her period and confirm sey she don get belle. No wait till belle big. Atleast, four weeks during pregnancy de recommend but more better. An ten atal care fit save life. E no be waste of time. Make every pregnant woman try go healthcare, take advice and follow instruction. Healthy mama, healthy pikin.

Clean water na life. Person no fit survive without water. But the water wey we dey drink or use suppose clean ourself. Access to clean water mean sey pipu fit get water wey no get dirt, germs or chemical wey fit cause sickness. For many part of Nigeria, some pipu still dey drink water from dirty river, stream or well, and e dey cause plenty wahala. Why clean water matter? To prevent sickness: Dirty water fit carry germs wey dey cause sickness like cholera, typhoid, diarrhea, dysentery, and even more. Children dey suffer pass and some dey die from this sickness. Clean water go help stop all these wahala. Better hygiene and sanitation: If water clean and plenty, pipu fit bath well, wash hand, clean house and toilet. This one go reduce spread of diseases and make everywhere fresh. Healthy pikin and family: When family dey drink clean water, dem dey strong and healthy. Pikin go grow well and dem no go dey fall sick every time. Pregnant woman too need clean water to protect herself and the pikin. Good for cooking and food: Food wey dem cook with dirty water fit carry germs but when you use clean water cook, wash vegetable and clean plate, your food go safe to chop. Save time and stress: If clean water dey nearby, pipu no dey need to trek far to fetch water. This go help women and children save time to do other better things like school or work. of community: If community get clean water, pipu dey live better life, dey healthy and fit work well, dey help reduce poverty, because money no go dey waist for buying medicine. How to make water safe: Boil water before you drink. Use water filter for curing tablet. Store water for clean container with cover. No allow animals near water source. Government and community work: Government suppose provide boreholes, clean taps and educate pipu on how to keep water safe. Community too fit come together to protect water source from dirt and. Access to clean water na human right. Everybody deserve am. Make us join hand to make sure water clean, reach every home. Healthy water, healthy life.

Exclusive breastfeeding mean sey mama go give her pikin only breast milk for the first six months of life. No water, no pap, no infant formula, no juice, nothing at all except breast milk. only when doctor talk sey make something extra enter like medicine, that exception dey. Breast milk get everything wey pikin need to grow well for the first six months. Water, food, vitamin and even protection from sickness. Why exclusive breastfeeding important? E help pikin grow strong and healthy. Breast milk get correct nutrient wey pikin body need to grow strong. E help develop the body brain baby brain, bone and body well. E protect pikin from sickness. Breast milk dey fight infection. E get antibiotics wey help protect pikin from sickness like diarrhea, cough, catarrh, air infection and skin infection. E also reduce chances of hospital waka. E easy to digest. Breast milk soft. Pikin belly dey take am well. E no dey cause constipation or stomach pain like some other food. No need extra water. Even when weather hot, breast milk get enough water. Pikin no need drink water if e dey thirst or take breast well. Breast milk be food and water together. E bond mama and pikin together. When mama dey breastfeed, e help bring love and closeness between her baby and the baby between herself and the baby. This one help the pikin feel safe and happy. E help mama too. Breast feeding help mama womb return to normal quick after birth. E also reduce bleeding after delivery and fit help mama burn fat. e fit reduce chance of breast and ovarian cancer. E cheap and also ready. Breast milk no need to buy, no need hot water and e always ready. Na natural gift wey no dey cause anything but benefit pass gold. Why pipu dey worry? Some pipu think sey breast milk no dey or sey baby go hungry. But, the truth be sey breast milk full pass wetin we dey see. Once pikin dey suck well and of ten e go grow well. No need give water or pap. Advice: Make every mama try her pikin breast milk only for the first six months. After six months, she go fit add other food but still continue to breastfeed till atleast two years. Breast milk na the best start for every pikin life. E be natural gift from God.

Selfcare mean sey you dey take time look after yourself, your body, your mind and your spirit. E no mean sey you dey selfish na just sey you dey make sure you dey okay so you fit fit help others too. For dis life wey wahala full everywhere if pesin no take care of imself e fit break down. Why selfcare important; e help your body strong, if you dey eat well, sleep well, drink enough water and do small exercise your body dey strong and you no go dey sick anyhow, you go even help your immune system strong to fight infection. E help your mind rest, stress too much fit scatter your thinking when you take break, rest and do things wey you dey enjoy like lis ten ing to music, reading, praying or just relaxing your mind go fresh. E help you avoid wornout- if you dey workout too much without rest, your body and mind go tire. Selfcare help balance your life so you no go just dey work like machine, pesin need rest dey work better. E help your mood and feelings- self-care help you manage anger, sadness or depression, when you take time take care of yourself you go dey happier, calmer and think positive. Reboost your confidence- when you look good, smell good and feel good your confidence go rise even small things like bathing well your dressing neat and taking care of your hair or skin fit change how you feel. E help relationship- when you dey take care of yourself, you fit relate better with others, you no go dey easily vex you fit get time to love support others too. E teach others better way- if your children, friends or pipul around you see how you dey take care of yourself dem go learn from you na better example be dat. Simple selfcare tips; sleep at least six to eight hours, drink water regular, eat correct food, avoid pipul wey dey stress you, pray or mediate, take break when you need am, talk to pesin if you feel heavy for mind. Selfcare no be luxury na need if you no care for yourself who go do am for you. Love yourself small, your body and mind go thank you.

Walking na one simple exercise wey anybody fit do. Old, young, fat or slim you no need gym or special cloth and you fit do am for anywhere, for street, compound, office or even market. Even though its simple walking get plenty health benefit wey pipul no dey always notice. Why walking important; e good for dey heart- when you waka regularly your heart go dey pump well, blood go flow better and dis cud reduce your chance of getting high blood pleasure pressure, stroke or heart disease. E help burn fat- if you dey try loose weight or keep your body shape, walking go help burn extra calories even thirty minutes walk e dey fit make difference over time. E make your bone and joint strong- walking help make your leg, back and waist strong, e fit reduce joint pain and help pipul wey dey suffer from arthritis or body sickness, e dey clear dey mind. Sometimes when pesin dey stressed or overthink help clear head and bring fresh ideas. E help reduce anxiety and depression too, e boost energy instead of always feeling tired try waka small. You go waka your body, boost your energy and make you feel more active during dey day. E develop some sleep- pipul wey dey walk regular dey sleep better at night, your body go rest well and wake up fresh e no cost anything, walking no need money you no need pay trailer or buy machine just wear comfortable shoe begin waka na free natural exercise. E fit happen, e fit help digestion after you chop food walk small e go help your body digest dey food well, e reduce and help your stomache work better. Tips for walking; try walk at least thirty minutes everyday, use comfortable shoe if you no fit walk long, divide am into ten ten minutes, walk with friends or lis ten to music make e sweet. Be careful for road, avoid busy traffic areas. Walking dey walking dey simple put but e get power na one of dey best way to keep your body and mind in good shape, no wait for gym just dey waka small small everyday na your body go thank you later.

Infertility mean sey man and woman don try get belle for more dan one year without success. Dis problem fit come from de man, de woman or sometimes from both of dem but dey good news be sey treatment dey and many pipul don get solution tru hospital help. Wetin fit cause infertility? for woman e fit be block fallopian tube, irregular period, pipe blood infection or hormonal. For man e fit be low sperm count, weak sperm, infection or lifestyle team like smoking and alcohol. How dem dey treat infertility; Medical test and diagnose- the first step na to go hospital doctor will ask question, check your history and do test for both man and woman. Test like sperm test, scan, hormone check and others go help dem know where dey problem from. Medicine- if di problem na hormone or ovulation issue doctor fit give woman medicine dey help her ovulate, for man medicine fit help increase sperm count and quality. Surgery- if woman get blocked tube, pipe blood or serious infection doctor fit do small operation to clear dey wahala, man too fit need surgery if e get blockage or get problem from scrotum. Lifestyle change- sometimes small thing like eating healthy, reducing stress, stop smoking and avoiding alcohol and exercise fit improve chance of getting belle. Both man and woman suppose take care of dia body well. If normal treatment no work, dia are advance options; IUI- doctor go wash sperm and insert am direct into woman womb when she dey ovulate. IVF- doctor go collect egg and sperm join am for lab then put dey fertilized egg back inside woman womb. ICSI- for serious male infertility, doctor go inject one serious sperm into dey egg. Counseling and support- infertility dey stressful so couple need to support each other sometimes talking to a counselor or joining support group fit help. Important advise- make una no dey delay to see doctor, no blame each other, pray and also take action no fear or shame, many pipul dey go through am. Infertility no be end of dey road, with proper treatment many couple don still carry dia own pikin, hope still dey.

In-home nursing na when nurse or trained woker dey come pesin home or house to take care of sick pesin, old pesin or pesin wey need special medical care. E different from hospital stay because dey care dey happen for dey comfort of dey pesin own house. This kain care dey very helpful for dey pipul wey don discharge from hospital but still need medical at ten tion. Old pipul wey no fit move about or pesin wey get serious illness like stroke, diabetics or cancer. Why in-home nursing important; many pipul dey recover better wen dey when dem dey for house. In-home nursing allow the patient to stay for familiar environment close to family and loved ones. The nurse go focus on only one patient so di care go be more detailed and special, dem go take time do everything well. Some patients no fit bath, dress or chop by demself, in-home nurse go help with bathing, feeding, giving medicine and checking blood pressure and even exercise. Pipul wey get long time sickness like stroke, kidney issue, diabetes or asthma fit get better care from home, di nurse go monitor dia condition and follow doctor instruction. Instead of always going to hospital every time, di nurse go come house, e save time, money and stress especially for all pipul or pipul wey no fit move around. Sometimes family no sabi how to care for sick pesin, in-home nurse go teach am do what to do, how to keep medicine and how to keep patient clean and comfortable. In-home nurse no just treat body dem dey give care with love, patience and understanding. Dis one fit help patient mind and mood better. Who fit benefit from in-home nurse- all pipul- pipul wey get stroke, pipul wey just come back from hospital, pikin wey sick and need special care, pesin wey get wound or bedsore. In-home nursing dey available in many make sure sey dey nurse na trained and licensed profession with dis kain help, healing go easy and dey family go rest small. In-home nursing na better way to give care wey dey close, safe and full of love.

Complimentary feeding na when mama begin her pikin food join breast milk usually from six months old before six month, breast milk alone dey enough but as pikin dey grow e need extra nutrient wey breast milk no fit provide alone again. So complimentary feeding mean sey mama go still dey give breast milk but she go add other soft food join am. Why complimentary feeding important; pikin need extra nutrient from six months, pikin body need more iron, protein, vitamin and energy to grow well. Complimentary food go help support dis growth. Help pikin learn how to eat, dis na dey stage when pikin dey learn how to chew, swallow and use spoon. E go also help pikin get used to different taste and texture, texture of, texture of food. Support brain and development, correct food wey balance well go help pikin brain grow sharp and body strong. E reduce chance of malnutrition, stunt growth and sickness. How to start complimentary feeding; start small and soft begin with soft food like pap, mashed banana, mashed potatoe, chewy beans or blended vegetable, make sure say the food small and easy to swallow. One at a time, introduce one food at a time if baby no react or get allergic then u fit try another one, dis one go help you know the food wey suit your pikin. Feed small feed of ten start with small portion two to three times a day then incase as pikin grow, pikin stomach, pikin stomach small so small small food many times dey better. Keep breastfeeding even as you introduce food still dey breastfeed your pikin, breast milk still get nutrient wey baby wey baby or pikin need so at least two years. keep everything clean, wash hand, plate, spoon and food well before feeding pikin. Dirty hand or plate fit give pikin infection or diarrhoea. Watch pikin reaction, if pikin no like food, try again later, be patient some baby will need time to accept new food. Example of complimentary food; pap with groundnut or soy, mashed sweet potatoe, blended fruit or vegetable, soft moimoi, mashed bean. Complimentary feeding na important step for pikin health make mama try balance the food well and always give love and care while feeding. Healthy pikin na happy pikin.

Isolation procedure na di way wey workers or caregivers go separate pesin wey get sickness wey fit sped from other pipul so dey sickness no go pass to others. Isolation dey important for hospital, clinic and even house when pesin get strong infection like tuberculosis, covid-19, ebola, cholera or serious skin infection. Why dem dey do isolation- to protect other pipul from catching dey sickness, to stop diseases from spreading inside hospital or room empty. To give dey sick person special care without putting other at risk. Types of isolation; contact isolation- na for sickness wey fit spread by touching like skin infection or wound. Nurse go wear glove and apron before touching patient, things wey patient use like spoon, plate or bedsheet no suppose share. Droplet isolation- na for sickness wey spread through cough or sneeze like flu or covid-19. Nurse or visitor go wear facemask, patient go stay a room with good airflow. Air-borne isolation- na for strong disease like tuberculosis wey dey float for air, patient go stay inside special room with filter air, health workers go wear ninety five face mask. How do isolation procedure well; separate room, keep di sick person for separate room or space where others no go enter anyhow. Use protection gear; anyone wey wan enter dey room must wear glove, face mask, gown and sometimes face shield. Handwashing- handwash with soap and water before and after entering isolation area, hand sanitizer fit help too. Limit vistors- only few pipul maybe just one caregiver fit visit, no allow many pipul enter special especially children and old people. Clean everything well - disinfect table, chair, bed and anything dey patient touch with bleach or disinfectant everyday. Handle waste carefully- all waste like tissue, glove or food remain must go inside special waste bag and burn or throw everywhere. Important reminder- no be to abandon dey patient oo, still show love and care but follow certain steps. Isolation no mean sey person dey punish na to protect everybody. Isolation dey save life if we follow one well, we fit stop disease from spreading.

Lactation mean sey mama dey produce breast milk to feed her pikin. E dey start after woman born pikin but sometimes some woman women dey get wahala with producing enough breast milk or feeding dia pikin well, dis one na wetin we dey call lactation issue. Types of lactation issue; low milk supply- some mama no dey produce enough milk so to satisfy dia pikin e fit be because of stress, not feeding pikin of ten. Sickness or hormonal imbalance- na when breast come full too much with milk come dey swell, hard and pin dis wan fit make baby no suck well. Cracked or sour nipple- when baby or pikin no properly, e fit wound mama nipple, dis one the pain well and fit make breast feeding hard. Blocked milk duct- sometimes milk no dey flow well because one duct for breast don block, breast go pain and fit well. Mastitis- na infection of the breast, e dey cause redness, swelling, fever and sharp pain, e dey happen if bacteria enter breast through cracked nipple. Over-active letdown- some women milk dey rush too fast wey fit make pikin cough or choke during sucking. Causes of lactation issue; stress or tiredness, pikin no dey suck well or no large properly, not breast feeding of ten, hormonal wahala, provision previous breast surgery, sickness or some medication. How to manage lactation problem; feed oftrn- the more pikin suck, the more milk go come, try feed baby every two to three hours. Correct lacting- make sure sey pikin dey hold nipple and areola no be just the tip, dis one go help milk flow well and reduce nipple pain nipple pain. Rest and eat well- mama need to rest and chop food wey go help milk supply like pap, nut, groundnut, fish and water. Warm - if breast dey pain or swell use warm towel brest am small to help milk flow. See a doctor or nurse- if pain too much or infection dey make mama go hospital, dem fit give medicine or guide on how to breast feed well. Important note- no shame to get lactation issue, many mama dey go through am with small help and care things fit get better. Breast milk still be the best food for pikin.

Low-carb diet na one kain eating plan wey pipul dey reduce dey amount of carbohydrate wey dem dey chop. Carbs na food like rice, yam, bread and sugar. Dis kain diet dey focus more on protein and healthy fat like fish, meat, egg and vegetables. The main reason wey pipul fit try low-carb diet na to loose weight, control blood sugar or improve health generally. How low-carb diet roll; when pesin chop carb body dey turn am into sugar for energy but if you reduce di amount of carb wey you dey chop, body go start to burn fat for energy instead of sugar. Dis process dey help pipul loose weight and reduce body fat. Benefits of low-carb diet; weight loss- low-carb diet dey help body burn fat faster especially around dey belly area. E reduce hunger and craving so pipul no go dey always hungry for food. Improves blood sugar- pipul wey get diabetes or pre-diabetes fit benefit from low-carb diet. E help control blood sugar level and reduce the rate of high blood sugar. Improve health heart health- if you reduce high carb food you fit lower cholesterol level which go help reduce dey risk of heart diseases and stroke. Better mental focus- some pipul report say low carb-diet dey help dia mental clarity and focus. When body burn fat for energy, e fit help brain work better. Reduce inflammation- some research talk sey low-carb fit help reduce inflammation for body which fit reduce dey risk of chronic disease like arthritis. Example of food for low-carb diet; meat like chicken, beef, goat meat or fish. Vegetables kike spinach, tomatoes, cabbage and cucumbers. Eggs, healthy fats like avocado, coconut oil, olive oil and nuts. Diary products like cheese, butter and milk. Food to avoid; high carb-food like rice, yam, noodles and bread. Sugar foods and drinks like sodas, cake and candies, processed food and fast-food. Important advise- low-carb diet no mean sey you go stop all carbs, e dey important to balance dey diet. Make sure sey you still chop healthy carb like fruit and vegetables. If you wan try low-carb diet better meet up to doctor to doctor or nutritionist especially if you get health issue. Low carb-diet fit improve health and weight loss e no but e need proper planning to balance am well.

Malaria na one serious sickness wey dey cause plenty harm for many African countries including Nigeria. E dey spread when infected mosquito bite pesin. Malaria dey cause fever, headache and and if no treat am well e fit lead to death. World Malaria Day na day wey dey whole world take raise awareness about malaria, how to prevent am and how to eradicate am completely. Wetin World Malaria Day be? World Malaria Day na April twenty-fifth every year. Di day dey celebrate to remind pipul about how dangerous malaria be and to talk about dey steps wey fit help am end. Di goal na to introduce dey number of pipul wey get malaria and to promote better treatment, prevention and research, di theme of each year world malaria day dey change but di main aim na to bring pipul together, to take action, talk about how malaria fit end and show di importance of any treatment and prevention. How to fight malaria; use mosquito net- sleeping under any insecticides treatment treated mosquito net fit protect you from mosquito bite. Dis na one of dey most effective way to stop malaria. Health workers fit spread insecticides inside house, houses to kill mosquitoes wey dey breed and live there, dis go help reduce di number of mosuitoes wey dey cause malaria. Mosquitoes breed for places wey water no dey move. To stop malaria we need to dey clear stagnant water for our environment like for gutters, hostels or boarding. If you get malaria make sure sey you go hospital quick get treatment also dey world health organization don approve malaria vaccines and e don dey help protect children from malaria in some area. On World’s Malaria Day, many organization and government go talk to pipul about malaria prevention, dem go teach people how to recognize malaria symptoms early and how to protect demselves. Challenges in malaria eradication; even though malaria fit treated and prevented, its still hard to completely stop in some areas. Dey reason include- poor access to health care, lack of awareness and no enough resources to carry out prevention programs. Malaria no suppose be death sen ten ce, with better education, access to treatment and good prevention method, malaria fit reduce and one day we fit eradicate am completely. World Malaria Day remind us dat everyone get role to play to stop malaria and protect future generation.

Menstruation or period na Natural process wey happun to evri woman or girl, e usually starts from age nine to sixteen and last until age forty, forty-five to fifty or fifty five, depending on di pesin. During period woman go bleed from her womb for three to seven days and dis fit happun evri month. To manage menstrual health and hygiene well, e important to keep body clean and stay healthy during dis time. Wetin menstrual health and hygiene be? Menstrual health mean say woman dey take care of her sef during her period dis includes how she go manage di bleeding, keep her body clean, and make sure say she dey comfortable. Menstrual hygiene mean say woman go use di right material like sanitary pads, tampon or menstrual cup to collect di blood and avoid infection. How to manage menstrual health and hygiene? Use clean sanitary materials, make sure say you use clean sanitary pads, tampons or menstrual cups wen you dey on your period. Pads no supposed dey use for too long, change am at least three to four times a day to avoid bad smell and infection. It important to wash your private parts everyday especially during your period. Use null soaps water to clean di area. Avoid using hard soaps or perfume bicos e fit cause irritation. Always keep your private area dry during menstruation. Dampness from pads or clothes fit encourage bacteria to grow which can cause infection. If you dey wear white, or light color clothes, try avoid am wen you get your period, but if you must wear? Den make sure say you change clothes regular. Especially wen di pad don full. Drink plenty of water and eat healthy foods like fruits, vegetables and whole grains. Dis go help keep your body strong during your period and reduce cramp. During your period try take rest if you get cramps try lying down or use a warm compress, resting will help your body cup betta. Used pads should be wrapped in paper and dispose off in a bin don't flush dem, bicos e fit block toilet and cause environmental problems. Challenges in menstrual hygiene. Dome pipo no dey hace access to proper sanitary materials or dem no get education about menstrual hygiene, dis can leads to infection or embarrassment. Menstrual health and hygiene nobi somtin to shy away from evri woman or girl deserve to manage her period wit dignity and good health. Make sure say you follow proper hygiene practices, stay comfortable and seek medical help if you get somtin or get any issues.

Maternal mental health na di way woman dey feel for mind bifor, during and afta she don born pikin. E include her emotions, thoughts and how she dey cope wit stress. Many women dey happy to carry belle and born pikin but di truths say some women dey go through serious emotional wahala wey pipo no dey see for face. Why maternal mental health important? If mama no dey OK for mind, e fit affect how she go take care of herself and di pikin. Some women dey feel sadness, fear, anxiety or even anger afta birth. If no body help dem wahala fit turn into big mental health problem like post partum depression. Common maternal health problem Baby blues. Na small small mood swings wey dey happun few days afta delivery, woman fit dey cry, feel tired or get mood wey dey change quick. E dey normal and e dey go afta some days. Post partum depression. Dis one strong pass baby blues. E dey happun wen woman dey feel deep sadness, no get interest for anything no dey sleep well, and no dey connect with her baby. E fit happun weeks or months after. Anxiety. Some women go dey worry top much about dia pikin weda dem dey do tins right, or dem go fear sometin bad go happun. Post partum psychosis. Dis one na serious mental illness wey fit make woman see or hear tins wey no dey real. She fit behave strange oreven try hurt her sef or her pikin dis one need quick medical help. Causes of maternal mental health Wahala. Hormonal changes afta birth, stress from taking care of pikin. Lack of sleep. No support from partner or family. Financial problem, past history of depression or trauma. How to support maternal mental health. If woman dey feel somehow, make she no keep quiet, she fit talk to doctor, nurse or trusted pesin. Try to sleep wen pikin sleep and chop well to get strength. Family and friends fit help wit house wok or baby care, tok to oda mothers to share experience. Maternal mental health, matta wel wel, mama wey dey mentally ok go fit take care of her sef and her pikin betta. Make we stop to shame women, make dey go do emotional wahala, instead make we support dem with love and care.

Meal prepping na wen pesin plan and prepare food ahead of time either for one day, some days, or for di whole week. E help make life easy, save time, reduce stress and help pesin chop healthy food regularly. Instead of to dey cook evri day, you go cook once or twice and just warm di food wen you wan chop am. Why meal prepping make sense? E save time. Wen you prepare food in bulk you no need to dey cook evriday, just warm and chop. Dis good for pipo wey get busy schedule. Wen you plan wetin you go cook, you no go dey buy food wey you no need or wastful. You fit even buy tins in bulk wey cheap pass small small buying. Wit meal prep, you fit plan healthy food, you no go dey rush go buy junk foods or fast food. Evri time. No more thinking evri day about wetin I go chop today, you go alright get your food ready. How to start meal prep. Decide wetin you go chop for di next few days. You fit be breakfast, lunch or dinner, write am down. Go market or super market buy evri tin wey you go need, try buy fresh and healthy food, choose day wey you go cook evritin. You fit boil rice, stew, beans, soup, yam or even grill chicken and fish. Put di food inside containers, label dem wit dates so you go know which to use first. Put wetin you wan chop soon for fridge odas for freezer, anytin you ready to chop, just carry one portion warm am and enjoy. You no go need to cook from scratch. Tips for betta meal prep. Use plastic or glass container wey get cover no forget to write dates, mixed food well, rice, vegetables, meat or fish, don't prep food wey spoil fast unless you go chop am quick. Di meal prepping na smart way to manage time, money and your health. Weda you be student, worker or mama for house meal prep go make your life easy and betta. Try am, you go see di difference.

Meditation na one kain practice wey pesin dey do to clear mind, relax body, and focus betta. E dey help pesin reduce stress, worry and mental wahala. For Meditation you no need big drama or special clothes, na just to find quiet place sidon well, close your eyes, and focus on you breathing or one physical thoughts. Wetin be meditation? Meditation na wen pesin calm down and try clear mind from too much thinking. E fit involved breathing in and out slowly, repeating peaceful words or just focusing on di present moment. Some pipo dey do am for religious or spiritual reason while odas just want peace of mind. Why meditation important? E Reduce stress. Wen life wahala don too much, meditation fit help cool your mind and remove pressure. You go feel lighter for body and mind wen you meditate regularly your brain go dey sharp, you go dey think betta, make betta decision and no go dey easily confuse. If you dey get problem to sleep, meditation bifor bed time fit help calm your body so you go sleep like pikin. Scientists don tok say meditation fit help lower blood pressure bicos e relax your body and help your heart work betta, you go learn how to calm yoursef even wen tins dey tough. E go also help you concentrate well for wok school or any task. How to meditate? Simple steps. One go go one place wey quiet and peace. You fit sidon for chair or mat just make sure say you comfortable tins go help you love distraction. Inhale slowly through your nose, then exhale through your mouth. Focus on how you dey breathe. No worry if thoughts dey come just bring your focus back to your breathing or physical words like peace or calm. Begin wit five to to ten minutes a day, den increase as you go. Meditation no bi magic but if you do am steady your body and mind go tank you. E no cost anytin and nobody fit do am, old, young, man, or woman fit do am. Try meditate today make your mind cool like cucumber.

Menorrhagia na big grammar for heavy menstrual bleeding, e happun wen woman dey see her period wit too much blood or di bleeding dey last longer than Normal. Normally pipo dey last between three to seven days and e no too heavy, but for pesin wey get Menorrhagia dey blood fit flow heavily, last more than seven days, and even disturb her normal life. Wetin be di sign of Menorrhagia? If you dey change pads or tapon evri one hour bicos e dey soak quick, dat one fit be sign, if your period dey go beyond one week regularly e no normal. Seeing thick blood clots like liver or big pieces inside your pads fit be anoda sign bicos of too much blood loss, pesin fit dey weak or even get anemia. If you no fit sleep well bicos you dey change pads for midnight, you fit get Menorrhagia. Wetin fit cause menorrhagia? Hormon imbalance. If di hormone wey control period no balance, e fit cause heavy bleeding, growth for inside womb fit lead excess bleeding for fibroid. Infection or miscarriage. Sometimes Infection or pregnancy problems fit cause long bleeding. Certain drugs. Some medicines like blood thinner fit cause longer bleeding. Medical conditions. Sickness like thyroid problem or blood clotting issue fit contribute. How to manage Menorrhagia? Go hospital make Dr check you find out di real cause. Dem fit do scan, blood test or physical check up. Use medicine—Doctors fit give you drugs to reduce bleeding or balance your hormones. Iron supplements if your body dey low, you go need Iron medicine to boost am. In serious cases if medicine no work Doctor fit suggest operation like removing fibroid or even di womb for woman wey no wan born again. Menorrhagia no bi normal period if your period too heavy or dey last too long, no keep quiet, go meet Doctor make dem help you. Early treatment go save you from bigger health wahala. Evri woman suppose dey catch her period well to know wen somtin no dey right.

Mindfulness na when person dey fully present for the moment, you dey aware of wetin dey happen around you and inside you without judging or thinking too much. E mean sey your mind no dey fly go past your future, you just dey live for now, e dey help calm person down, stress reduce and make you enjoy life better. How mindfulness take work, make we sey you dey eat rice, you dey focus on the smell, the taste and how the rice feel for mouth, that one na mindfulness. Or if you dey waka you fit focus on how your leg they touch ground, how breeze they blow you, just dey observe everything around you. Benefit of mindfulness Stress: when you practice mindfulness your mind go cool, you no go dey over think or worry too much. E go help you concentrate well for school work or any task wey need at ten tion, you go sabi how to hold yourself when you dey angry or sad instead of to shout you go greet and respond well. pipul way they practice mindfulness dey sleep better because their mind no dey run up and down before bed. E fit help reduce blood pressure, body pain………….? Ways to practice mindfulness Sit down, close your eyes and just breath in and out slowly, focus on how you breathe or how your breath they enter and come out. When you they chop no rush o, feel the taste, smell and texture. No discharge yourself with phone or talk too much. As you dey waka notice how your body they move o, lis ten the sound around you feel breeze or sun for your skin. Lie down and think of each part of your body from head to toe, notice any ten sion or relax down. Mindfulness no hard and anybody fit do am, whether you be student, worker, mama or even old person you fit learn to live in the moment. Try practice am small-small every day and you go see say your life go calm, your mind go clear and you go enjoy peace way pass gold.

For many places for Naija pipul believe sey cold weather or rain dey cause illness like cartarh, cough or malaria but this one no correct na only bring misconception dat means wrong belief way pipul just dey follow without proper knowledge wetin pipul dey think, pipul go talk say no be under rain o you go catch cold or as breeze blow na why you get cartarh but medically cold weather no be the direct cause of illness or sickness like flew and cartarh, na virus and bacteria dey cause those sickness, cold weather dey just make the body more open to catch am but no be weather itself dey cause am, how cold weather take affect body? When e cold pipul dey stay inside house with plenty other pipul if one person get infected of infection like flew e go spread fast because everybody dey close together during cold season, body immune system fit reduce small and dat one fit make it easier for virus to enter body, harmattan or cold season fit make air dry and dat dry air dey affect nose and throat lining make am easier for virus to enter body, common cold weather but no be cost by cold itself. Cartarh, flu, cough and soar throat pneumonia asthma attack for those wey get am before. Malaria no dey come from cold, some pipul even think say cold weather dey cause malaria that one na pure lie. Malaria na from mosquito way carry parasite na when dem bite you the sickness enter body, when e cold or hot na mosquito be cause am. How to prevent cold during this sickness? Just warm with sweater and cover body well, wash hand well-well to avoid spreading virus avoid crowded places if you no feel well, eat food way go burst immune system like fruit and vegetable rest well and drink enough water make you no dey believe say na cold dey cause sickness, na germs, virus and mosquito dey do the work but cold weather fit make body weak small so make we protect ourselves and others with correct hygiene and health habit.

E dey sweet to see pikin dey grow fast. One day you go notice sey your pikin don dey measure im height for wall and you go dey wonder how time fly. Na this kind moment na good time to dey monitor your pikin growth milestone. wetin be growth milestones? Growth milestones na physical-mental and social skills wey children dey develop as dem dey grow this include things like sitting, crawling, walking, talking and even how dem dey interact with others. Monitoring this milestones help parent and health workers know if pikin dey grow well. why e important to monitor growth? If pikin no dey rich certain milestone for the expected age, e fit be sense sey something dey wrong. Any detection fit address issue like malnutrition or developmental disease. By measuring height and weight regularly, you fit see how your pikin dey grow over time. This help ensure sey dem dey follow the normal growth pattern. Monitoring growth give opportunity to improve good health practice like proper nutrition, hygiene and regular checkup. How to monitor growth at home? Make your pikin height on the wall every few month. This simple method fit show how fast dem dey grow, write down the date and measurement this go help you track changes over time, pay at ten tion to when your pikin start to sit, crawl, walk and talk if dem dey deley to much, discuss with health workers. Role of health worker: health worker fit help monitoring growth by measuring height and weight during clinic visit, using growth chart to comapare your pikin growth with standard pattern, providing advice on nutrition and health care referring to specialist if any issue dey. Monitoring your pikin growth milestone na important part of parenting. E help ensure sey your pikin dey grow well and any problem fit be address early and so take time to observe, record and discuss your pikin development with health workers. Remember every child dey unique but regular monitoring help keep them on right track.

For Naija many pipul still dey believe plenty false studies about mental health, this wrong believe dey make people way get mental wahala sufer more because shame and fear no go let dem seek help, make we break down some common false studies and show the correct fact, mental health problem means person don mad, infact, no be everybody way get mental health issue don craze mental health fit be small-small thing like stress, anxiety, depression or emotional wahala. Person fit choose to behave normal but they surfer siliently for mind….. two, na spiritual attack they cause mental health wahala, infact why some pipul believe say na evil spirit or juju science show say mental health fit come from things like men… Family history, trauma, drug abuse or even stress. E get medical explanation no be only spiritual matter, if you pray well mental illness go disappear, infact prayer na good thing and e dey help give hope but prayer alone is not treatment just as how we dey treat malaria with drugs. Mental health needs proper care from doctor or counselor. Prayer fit go with treatment but no replace am…. Four, pipul with mental health issue no fit work or do their….. fact, many pipul wey don get mental wahala, health wahala still dey work mix family and do better things. Once dey get support and treatment dem fit live normal life… Five, mental illness no dey affect children or young pipul, infact even small pikin fit get mental health problem, things like bullying, abuse or stress fit affect how the pikin they behave or feel while we need to know the truth to stop stigma or discrimination to help pipul talk about their feeling without shame to encourage any treatment wey go help the person recover quick, to save life because on treatment mental illness fit lead suicide make we no allow myth lock us from understanding the truth about mental illness anybody fit get am and any body fit recover with the right care if person dey feel somehow for mind make we encourage am to councilor, doctor or….. person. Mental health no be cause na health matter like any other let spread the truth not fear.

Family planning when man and woman decide how many pikin them want born and when them want born am. E help couples plan their life well, space the number of children them go get and take care of health and money matter. For Nigeria, family planning matter na serious national issue because many family they born more pikin pass wetin them fit train that one they cause poverty, health wahala for women and plenty load for the society. Wetin be family planning method? Family planning get different method way person fit choose from depending on wetin suit them. Condom protect against pregnancy and also infection like HIV. Pills woman they take am every day to prevent pregnancy. Injectable, injections way woman they take every three or two months, implant some root wey they put under woman skin to prevent pregnancy from three to five years. IUD e they put for inside woman bele to protector prevent pregnancy, e fit last up to ten years. Natural method, counting safe days or withdrawal before release, sterilization permanent method for women or men wey no want born again. Why family planning dey important for Naija Health of mama and pikin when woman rest well before next bele she go get stronger, too many pregnancy they cause death and sickness for women, if you born the number of pikin wey you fit take care, them go chop well, go school and get better future. Less population wahala mean more resources for every body like school, hospital and job. Family planning give woman power to make decision for her body and future. National family programme for Naija, government of Naija support family planning through hospitals, healthcare centre. Them they give cheap contraceptive, train health workers to guide people well. Every year government and NGO`s they do awareness programme to teach people say family planning no be evil. Family planning, family planning no mean say you no go born, e just they help you plan am well, e good for health, for pocket and for the nation make we spread correct message say family planning na wise decision no be taboo.

National health insurance na one programme wey government put together make people fit get access to better health care without them go break their pocket. For Naija we get one body wey they incharge of this thing, them they call am national health insurance authority (NHIA) wey replace the old NHIS. This programme they work like say we they contribute small-small money month or every year, when you sick or need medical help them go use that contribution help pay for your medical or hospital bill. No be say na all the money them go pay but e go reduce wetin you will pay well-well. E get different types of plan wey person fit join some na for government workers, some na for private workers, some na for person wey no get work but want join. Some state self don start their own health insurance to cover people way they their area. For example if you they work for government your salary go they deduct small money way go enter the scheme then, if you or your family member get sick you just go waka go hospital wey they under the scheme they go treat you base on wetin the insurance cover. The reason why this national health insurance is important be say many Nigeria no fit afford to pay hospital bill if them fall sick. Some people go just stay house they manage sickness because them no get money but if you under insurance e go help you get treatment fast before the sickness go worse. Another good thing be say, e they encourage people go hospital early and get check up instead they wait till body don get weak finish them go even cover some preventive treatment like immunization, anti-natal care for pregnant women and screening for some sickness but e still get some wahala, some people no even know say the thing they, some hospital no they cooperate well and some areas no get enough hospital wey register under the scheme but government they try to improve am so more people go benefit. So, national health insurance scheme na like contribution way everybody make so that when casala burst you no go suffer alone, e be like say all of us they support each other for better health care. If government fit do am, many Nigeria go enter better health without fear for hospital bill.

Nurses na very important people for hospital and health center, dem be the backbone of health care, if doctor behave, nurses na react, na dem dey take care of patient well-well from the beginning till the person strong again. Nurse Job no be easy at all, dem dey check patient temperature, give medicine, clean wound help pipul way no fit stand and make sure sey everybody dey ok. dem dey do plenty waka and sometimes dem no even sleep well because dem dey take care of pipul. If you go hospital na nurse you go first meet, dem go ask you wetin dey do you, check your blood pressure, write your name and other information. After dey check you finish na nurse go still follow the instruction whether to give injection, drib or drug. Nurses no dey just work for hospital alone, dem dey work for clinic, school, old pipul home, maternity center and even for community outreach. Some dey follow pregnant women, some dey follow pipul with mental wahala and some dey even teach pipul how to prevent sickness. To become nurse for Naija, person go go school of nursing or university study nurse for like three to five years, den do practical and pass exam. After dat, dem go register with nursing and midwifery council of Nigeria before dem fit work. E get different type of nurse, some na midwives, dem dey help women born pikin, some na sacatry nurse dem dey take care of pipul wey get mental wahala, some na public health nurse, dem dey work for village or town to teach pipul how to live healthy. Nurses dey always show care and patient even when patient dey shout or complain nurses go still do their job, dem dey comfort pipul and make dem feel everything go dey alright but nurse work still dey get wahala, sometimes hospital no get enough equipment, sometime dem dey work too many hour without rest. Sometime, pipul no dey respect nurses like dem dey respect doctor but the truth be sey nurse work na real professional and na strong heart you need do am. Make we dey respect nurses well-well, dem be heroes wey dey save lives every day if no be for nurses, many pipul for no dey alive today, na dem dey show love, care and support anytime sickness enter.

When woman get bele wetin she chop matter well-well, nutrition during pregnancy na how woman go take chop better food wey go help her and the pikin wey dey grow for her bele, no be sey make she just dey chop anyhow na to chop food wey get correct nutrition like protein, vitamins, iron, calcium and folic acid. All this nutrient go help the pikin grow well and make the mama strong during the nine month wey bele go stey. Protein dey help pikin body and brain development, you fit get am from beans, egg, fish, meat and also milk. Iron dey help blood flow well and stop woman from fainting or getting tired too much. Iron dey for like things like ugwu leaf, liver, beans and meat. Folic acid na one important vitamin wey go help stop problem….? baby spinal cord. You go find am for green leave vegetables, oranges, beans and some cereals. Most times doctor go even give pregnant woman folic acid medicine to drink every day calcium dey help pikin bone and teeth strong, you fit get am from milk, yoghurt, cheese and green leave vegetable like spinach and ogwu, no be only solid food woman suppose chop, you go need drink plenty clean water at least eight cup a day, fruit juice without sugar and pap too dey help. Fruit like orange, banana, apple, paw-paw and watermelon dey give vitamin and help for digestion. Make pregnant woman no dey chop too much junk food like soft drink, fried food, too much salt and sugar dem no dey give any good nutrient and dem fit even cause wahala like high blood pressure or diabetes during pregnancy. Small-small meal but many times a day beta pass one big food, may she no dey skip food even if she no too get appetite. If vomiting dey worry her, small dry snack like biscuit or banana fit help, if the woman get problem like HIV, high blood pressure or diabetes doctor go give her special advice on wetin she fit chop or avoid. So, make pregnant woman try balance her food well, small of everything good na this good nutrition go make bele Easy, help pikin grow well and make bone no too hard. Healthy mama, healthy pikin na the goal be that.

Risk nutrition na wen persin Dey at risk to suffa health wahala, because of wetin dem chop or Wetin dem no Dey chop, e mean sey de food wey d persin Dey chop no get d correct nutrient wey bodi need or de persin no Dey chop enuff at all. Dis kin risk fit affect anybodi children, pregnant woman, old people, sick people or even people wey Dey suffa poverty or work, if u no chop well bodi no get energy ,e no go fight sickness well and u fit begin loose weight or fall sick anyhow. For children, nutrition risk fit cause malnutrition this one go make pikin small pass hin age no go grow well or brain go slow dem fit also Dey sick anyhow because nobodi go get powa to fight common sickness like malaria or infection, for pregnant woman nutrition risk fit make belle pikin no grow well or even cause miscarriage, she fit weak all d time or even get problem during birth, if she no get enuff Iron she fit get blood shortage wey go make her faint or feel dizzy, old people too dey at risk, sometimes no Dey chop well because dem no get teeth again or dem no Dey feel hungry, some Dey alone and no get who go cook for them, if them no chop food wey get protein and calcium, bone go weak and dem fit fall easily, some sickness like HIV, TB, diabetties or cancer fit cause nutrition risk too dis na because d sickness dey make bodi need more nutrients and persin fit no get appetite to chop, medicine too affect how food Dey digest for bodi, hunger, poverty or wahala like flood fit make may people no see food chop at all or dem go just Dey manage with garri and water, no vegetables, no fruit, no protein nothin, dis one na big nutrition risk, to avoid nutrition risk persin suppose dey chop balanced diet, food wey get carbohydrates, protein, fat, vitamin and minerals, e good to Dey add fruits and vegetables join, if persin dey sick or get any special condition make dem see how to Waka for advice. Nutrition risk no b small matter, if we no handle am well e fit lead to big sickness or even health death. Beta food na beta life.

Outbreak preparedness na how we go take ready before any serious sickness like cholera, Ebola lassa-fever, Covid-19 or any contagious disease show face for our area, e mean say we no go wait make d sickness spread everywhere before we act, we go plan ahead everything we need to respond quick. First government and health people suppose get plan in place, dis plan go show Wetin to do, who go do am, and how dem go do am, e go include how to test people quick, how to isolate people and how to stop d sickness from spreading. Hospitals and clinics suppose to ready too, dem suppose to get things like face mask, gloves, sanitizer, medicine and protective cloth dem go also train their staff how to handle outbreak situation, so dem no go panic or spread the sickness more, community people also get role to play, everybodi need to know the sign of d diseases, how e dey spread and Wetin to do if dem or persin around dem suspect say sickness don land, this one na where health education enter, government and NGO go teach people for radio, TV, social media, market, church, and mosque. Cleanliness na big part of outbreak preparedness, people suppose dey wash hand steady with soap and water, keep environment clean, cover mouth wen people cough or sneeze and avoid crowded wen disease dey spread. For places like school, market and moto park, dem suppose dey get place for hand washing and rule to protect people. Anoda big part na quick response team, this na trained people wey fit get anywhere outbreak start, test people, treat people and give report fast. Data collection and information sharing na anoda key, if one case show for one area make dem report am quick so others go prepare, delay if cause wahala, outbreak preparedness no mean say sickness go come but e go reduce how bad e go b, if we prepare well, many life go safe and economy no go crash so government, health workers and we d people work together, beta to prepare Dan to panic wen sickness don start to spread, prevention and quick action na d key.

Ovarian cancer na one kind serious sickness wey Dey affect woman belle especially d part wey dem Dey call ovary, ovary na d small organ wey Dey produce egg and some hormones for Woman body, every woman get two ovaries one for left one for right of belle. Ovarian cancer Dey happen wen begin grow for inside d ovary and dem no stop dis go begin for lung or tumor and if persin no treat am early e fit spread go oda part of d bodi like womb, fallopian tube, stomach or even far places. One of d wahala with ovarian cancer b say e no Dey show clear signs early, dis symptoms wey fit show go be like normal bodi signs wey woman fit ignore for example, de woman for Dey feel like belle Dey swell she fit Dey feel full quickily wen chop small food or she go Dey feel pain for lower belle or back sometimes her period fit change or she go Dey urinate of ten dis signs fit look like normal menstral wahala or so many women no go no say something serious Dey happen dats why dem Dey call ovarian cancer de silent killer nobodi sabi exactly Wetin Dey cause ovarian cancer but something fit increase the chances, if women get family member wey get ovarian or breast cancer before she fit get higher risk, also if woman don reach menopause or she neva born before the risk fit increase, doctor fit check for ovarian cancer using ultra sound, blood test and sometimes dem go need to do surgery to check well, treatment fit include surgery to remove ovary or the womb and chemotherapy, if dem catch an early woman fit recover, but if e don spread, de treatment go hard and de chances to survive go reduce, to protect your self make woman Dey go hospital for regular checkup especially if she get family history of cancer, any strange sign for bodi make she no ignore am, early detection fit save life, ovarian ovarian cancer no be death sen ten ce if dem see am quick, Healy na wealth so make we take our bodi serious and no Dey wait until sickness don worse before we act.

Latching na wen pikin take hold of breast well to suck milk, if pikin no latch well e go make breast feeding hard pain the mama and d pikin no get enough milk, latching problem na common wahala wey many new mama dey face but e go get how person fit overcome am wen latching no correct mama fit feel sharp pain for nipple, d nipple, nipple fit crack or bleed and d baby go dey cry because e no dey get enough milk sometimes mama go begin think say she no get milk but because pikin no latch well, to latch well pikin mouth suppose cover not just de nipple but also de dark round area wey dem dey call areola pikin lips suppose dey turn outside like fish mouth chin go dey touch breast and nose go dey free make e fit breathe, how to over latching problem make mama sit well or lie down comfortable pikin bodi suppose face d breast belly to belly and head no suppose turn goood positions like criddle hold, football hold or lying down fit help mama find Wetin work for her, mama fit hold her breast with hand like say she dey help guide nipple into pikin mouth before pikin latch make mama rub nipple around pikin mouth, make pikin open mouth well like say e wan yawn na dat time to bring pikin close make e latch, if baby no latch well no pull breast by force use small finger to enter corner of pikin mouth to break suction when try again den try again if nipple don peel or crack mama fit rub small breast milk or use nipple cream or let nipple dry before cover breast, if latching still hard make mama see nurse or breast feeding counselor dem fit show her practical how to latch well sometimes latching wahala fit come from pikin own side like of pikin get tongue tie or doctor or nurse fit help check dat one, no shame to ask for help breastfeeding na journey and e get small small wahala but with support and correct knowledge, mama and baby go enjoy d process, once latch correct everything go soft, pikin go chop well mama no go feel pain and bonding go sweet.

Ovulation tracking na wen woman dey check her body to know wen egg dey come out from her ovary dis egg fit turn into belle if man and woman do d do around dat time, ovulation dey happen once every month mostly about fourteen days before woman next period go start but e dey different for each woman especially if her period no dey regular, tracking ovulation dey help woman wey wan get belle no d beat time to try e still dey help those who no wan born yet to avoid sex during fertile window. How to fit track ovulation, make woman mark her period start date every month if her circle na twenty-eight days her ovulation fit happen around fourteen days her fertile window na like day eleven to day sixteen if her circle long or short she go need calculate base on dat after ovulation, woman bodi temperature go up small if she dey check her temperature every morning before she stand up from bed she go notice wen d temperature rise, dat rise mean say ovulation don happen but she go need check and record every day to understand her pattern before ovulation, woman private part go dey bring out wet clear stretchy discharge like raw egg white dat time mean say she Dey very fertile after ovulation d discharge go reduce or change to thick and dry dis test kit dey work like pregnancy test woman go and e go show if de hormone wey trigger ovulation don release if e show positive ovulation fit happen in the next twenty-four to thirty-six hours. Some women dey feel small pain for one side of belle wen egg dey come out others dey feel breast pain or dey more interested in sex, why ovulation tracking is important e help women wey wan born know the best time to try e help avoid unwanted belle if she no readi if doctor understand woman facility issue if she no get belle to track well woman need patience and consis ten cy e no be magic but she understand her bodi everything go clear, na natural way to know Wetin dey happen inside bodi.

Wen disease like Ebola, covid19 or cholera show face many people dey panic, them go begin worry sey them go catch the sickness or them go die dis kin fear fit bring serious anxiety and e fit show for body in different way. How anxiety take show for body, you go notice say your heart dey beat quick like drum even wen you no run, e go be like say air no dey enter your body well, you go dey struggle to breathe, you go dey sweat even when weather no hot your hand and body fit tremble small small you fit feel like to vomit or belle go dey turn you, anxiety fit make you feel serious head pain or chest tightness you fit feel weak or tired even if you never do anything, sometimes people fit even tink say na sickness dey worry am meanwhile na anxiety. How to calm your body and mind wen panic or anxiety start, when anxiety come close your eyes breathe in slowly through your nose, count to four hold small then breathe out through your mouth do am 5 to ten times you go calm your brain and body, tell yourself say I dey ok this na anxiety no be real sickness, I no go die what fit help this fear if you dey catch or hear too much bad news about diseases your mind dey fear more, take break from social media or tv sometimes lis ten to music read small book talk to person wey dey calm you or take small walk body wey rest well dey fight stress better. No skip food or dey chop junk if anxiety no dey stop or e dey disturb your life talk to health worker or counselor dem fit help you better anxiety no mean say you weak na normal body reaction wen your fear don too much, but the good thing say you fit learn how to control am stay calm protect yourself with correct information and remember sey panic no go help na clear head dey solve problem.

PCOS na short form of Polycystic ovary syndrome, na health wahala wey dey affect many women especially those wey never reach menopause, e happen when woman hormone balance no correct and e dey affect how her ovaries dey work. For woman wey get PCOS her body dey produce too much of one kind male hormone called Androgen. This hormone no suppose plenty for woman body but for PCOS case e dey too much and e dey cause plenty wahala. Common sign of PCOS, Irregular period, woman fit tay see her monthly flow once in three or two months or e no see am at all when period finally show, e feel heaviness as normal, hair fit they grow for chest, face or chin like man ,some fit even loose hair for head face go dey full of pimples like teenager many woman like with PCOS they gain weight fast and e hard to loose am, PCOS fit make it hard for woman to ovulate and without ovulation belle no fit happen some women go get thick thick skin for armpit neck or under breast. Wetin cause PCOS? Nobody sabi d exact cause but e get something wey fit lead to family history if mama or sister get am too much insulin for body, Llifestyle like poor diet or lack of exercise. How them they treat PCOS Doctor fit do blood test to check hormone balance or levels and do scam to see if ovary get any small cyst treatment pcos no get permanent cure but e fit manage well doctor fit keep medicine to make period regular drug to ovulate if woman wan born, advice on diet and exercise to reduce weight, cream or drug to treat excess hair, pimples lifestyle change na key if woman reduce weight small balance her diet and exercise well many PCOS symptoms go calm down na lifelong condition but with good care woman fit live normal life and even get belle make woman no fear just talk to doctor early if she notice this thing any treatment dey help well well.

Paediatric care na the kind of health care wey dem dey give pikin from when dey born am until when dem reach around 18 years the doctors wey handle this kin care na pediatricians and them sabi everything wey concern pikin health and development from small pikin to teenager their body, brain and immune system dey grow different from adult own that’s why them need special at ten tion wey fit people help grow well and strong wetin paediatric care dey cover? Immunization from small pikin need vaccine to protect am from big big sickness like measles, polio, tb, hypertietis and others. Paediatric care go make sure pikin collect all the correct injection at the right time, doctor go dey check sey pikin they grow well height, weight and brain development and how them they behave, if pikin slow for talking or walking them go notice quick and help early if pikin get common sickness like cough, fever, malaria, diarhea or infection. Paediatric doctor sabi know how to treat am correct, paediatric care go guide mama and papa on wetin to feed pikin especially if the pikin they malnourish or picky to eat dem dey teach mama and papa how to take care of pikin for house, how to prevent sickness and wetin to do incase of emergency for pikin wey get asthma sickle cell or disability. Paediatric care they provide support and medicine to help dem live better life some children dey face stress, fear or behavior wahala, paediatric doctor fit help detect the threat and treat does ones. Why paediatric care important, pikin body dey fragile and still dey grow so dey need correct care from beginning, early treatment of sickness fit save life, regular check up fit help detect problems before it turns big wahala, good care from small fit help pikin grow to become healthy adult, make mama and papa no use scarcework do pikin help matter from pikin stage till dem big pikin need paediatric care na better investment wey go give peace of mind and strong future health and wealth especially for small pikin wey be tomorrow leader.

Personal hygiene na how person dey take care of himself to stay clean, fresh and free from germs with sickness. For man wey dey work factory especially when machines dey involved, personal hygiene na very important because dirts and germs fit cause sickness, accident or even affect the work. Why personal hygiene important for factory worker, as man dey work for factory sweat, dust, oil and chemical fit stain body or cloth. If person no dey clean himself well e fit carry germs go house or even affect other people for work some machine dey produce heat or smoke and if body no dey clean e fit cause rashes infection or skin wahala wetin man suppose do to maintain personal hygiene for factory after work make man bathe with soap and water wash away sweat oil and dirt. If possible bathe before work too, especially after touching machine tools toilet or before eating, use soap and water or hand sanitizer, no they wear dirty clothe go factory, if uniform dey wash am steady, dirty clothe fit carry oil, chemical or germs wey fit harm skin use glooves, helmet, boot, nose mask or overall when needed, e they protect body and still help keep you clean. Long nails dey hide dirts and germs support it or cover if require, no use dirty hand chop or scratch body, mouth odour no good for person wey they work with others mostly help keep teeth clean and fresh. No they repeat dirty boxers or socks e fit cause rash smell or infection, use toilet and keep work environment neat. Germ dey spread pass for dirty place, if man get infection or dey sick, make e tell supervisor to see health worker early no hide am. Factory work no mean say man do go rub of dirty. personal hygiene go show say you be responsible person wey value health, clean body no just protect you e protect your family and co workers too cleanliness na one step to safety and better life.

Planning for children mean sey, man and woman go sit down think well before them begin born pikin, e no just be to born because others dey born, e dey important to plan make you fit train the pikin well provide food, education and good life. For this hard economy, to born pikin wey you no plan for fit bring stress, fight and suffer for both mama and papa and di pikin, that’s why family planning and preparation before belle is important well well. Why e good to plan before you born pikin? Pikin no cheap, from pregnancy to delivery, school fees, food, clothe and even health care all na money. If you no get small savings or steady income you go hard to give pikin better life, pikin dey need at ten tion, love and care, mama or papa no ready emotionally, dem fit begin shout for pikin or neglect am, if woman plan with her doctor before belle she go take vitamins eat well and avoid sickness wey fit affect the pikin, planning help provide or planning help avoid problem for delivery too. To born pikin back to back without rest fit weaken the woman body and affect how she go take care of dem, planning help make sure sey each pikin get enough time and at ten tion, dem get many way couples fit use to plan, like condom, injection pills, iud or or implant. Nurse or doctor fit explain which one go fit each person, when you plan you fit send pikin to good school, feed am well give am good house and life wey go make am better person tomorrow. Advice to couples, make una they together talk together before una begin born no do competition with neighbours or family na who born know wetin e dey carry even if you don born one or two you fit still plan the rest, to born pikin na blessing but to plan before born na wise, e better to train one or two children well than to born plenty wey go suffer. Plan well today so that your children go enjoy tomorrow. Better planning bring better life for everybody.

Transcription - Portion Control Portion Control Portion control means say you go sabi how much food your body really need to chop. No be just to full belle — na when to manage so you no go go overfeed or underfeed yourself. E go help you keep healthy weight and avoid sickness like diabetes, high blood pressure, and obesity. For Naija, many people dey chop big plate of rice, eba, fufu, amala, with plenty meat or oil. Dem dey think say na who chop pass dey healthy — but na lie. Too much food, especially the wrong kind, fit harm your body. Why Portion Control Dey Important If you dey chop more than your body need, the extra food go turn body fat, and you go begin dey add unnecessary weight. Small portion dey easy for body to break down and digest well. You no go feel heavy or stiffy. Portion control fit reduce risk of diabetes, cholesterol, and other wahala wey too much food fit bring. If you dey control portion, food go last long and you no go dey waste money anyhow. How You Fit Practice Portion Control If you use big plate, you go wan fill am up — but small plate go help you chop moderate. E dey take like twenty minutes before your brain go tell you say you don full, so take your time. Full your plate with vegetable, small rice or swallow, and small meat or fish. Veggies go help fill you up and e no too get calories. Once you don chop one portion, no go back for more unless say your body truly dey hungry. If you dey house, use cup or spoon to measure rice, beans or so. E go help you know how much you dey chop. Chop only when you dey hungry — no be because food dey or because people dey chop. Portion control no mean say make you starve yourself — e just mean say make you sabi the right amount wey go give your body energy without overdoing am. E better to chop small small and live long, than to chop much and fall sick. Na small sense wey fit bring big health.

Transcription - Post Delivery Care Post delivery care na the care wey woman need after she born pikin. E no mean say once pikin don come mama go continue her normal life. After delivery woman body need time to recover. E important to get good care to make sure she dey okay. After pikin don born, e go take few weeks or even months for woman body to balance back. Post delivery care dey help mama heal from the stress of pregnancy and delivery and e also help her bond wel with her pikin. Wetin post delivery care involve? After delivery, especially if na normal delivery woman go need rest well, she no suppose to stress or rush back to work. If na CS, recovery fit take longer and e important to no over work the body. After pikin born, woman go still dey bleed for some time dis normal and na part of the body recovery. Make sure say woman wear good sanitary pads not tampons and change am of ten to avoid infection. Post delivery care also dey include how mama go fit breastfeed well. Breast milk get all nutrients wey pikin need. If mama get any latching problem or breast milk, e good to get advice from health worker or latching consultant. If woman get stitches especially afta CS or tearing during normal delivery, e good to keep the area clean. Any signs of infection like redness, swelling, pain fit show say something no dey okay. Woman need to go hospital immediately if she notice anything unusual. Mama go need to chop balance food to help her recover faster. Fruits, vegetables, proteins and lots of water will help her replace the lost nutrients and fluid. If she dey breastfeed she need more energy to produce milk. No be only body recovery woman need — emotional care dey important too. Some women dey feel sad or stress after delivery. If mama feel depressed or anxiety she fit talk to counselor or doctor. Emotional support from family is also important. Post delivery care no be just for mama to recover physically but also for her to adjust emotionally and mentally. Proper care go help her to dey strong to take care of her pikin and live a healthy life.